Oluguudo lw'ettaka nga mu mabbali g'oluguudo luno kuliko omuddo gw'ekiragala n'engeri y'eki sikosiko mu maaso eri. Ku luguudo luno olw'ettaka kuliko abawala basatu abatambula nga beetisse ebidomola by'amazzi ku mutwe babiri ku bano abawala beetisse ebi ekidomola kimu kimu ate nga owookusatu yeetisse ekidomola ku mutwe n'ekirala n'akirengezza. Mu maaso ge mm g'abawala bano waliwo omukyala omu ayimiridde ng'alinga ayina gw'anyumya naye era nga akasa n'akasana kaaka.